Oshilongo keke oshina iimaliwa yasho mbyoka hashi longitha mokukanda iipumbiwa oyindji oshowo omayakulo giili nogiili. Iimaliwa ohayi monika uuna wa longa oshilonga shontumba eto pewa ondjambi yoye.

Iiti oyo yimwe yili ya simana monakuyiwa ano moonkalamwenyo yaantu ,oshoka aantu mbono yena uunongo ohaya vulu ku teta omiti moka haya hongomo iipilangi mbyono haya vulu oku longitha opo ya ndulukepo nenge ya pangele oosikopa, iipundi oshowo iitafula.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho, mbyono hayikala iikukutu osho wo yomafo iimaliwa ayihe mbyono ohayi longithwa iilonga yafathana nonande kayina ondjundo shithike pamwe ngashi okwelela iimaliwa ya Namibia noyAngola kayina ongushu yithike pamwe ashike ohayi longithwa iinima yafathana.

Oweshi tseya tuu kutya oto vulu oku mbaanga iimaliwa yoye ko Bank Windhoek koshali owala kapuna iishoshela yasha. Uuna wa pumbwa oshimaliwa thika pombaanga ndhoka opo wu mone omayakulo.

Oostola ndhoka hadhi landitha iilandithomwa yokwakola ongaashi oondjato, oongaku nomapaya ngono haga kala unene ga longwa moshipa shongobe. Oha yi kala yina ondilo na unene oha yi landwa kaantu mboka haya longo.

Ombaanga yoFnb otayi kunkilile oshigwana uuna waadha puna omuntu a hala oku keengelela shilopota mbala kongodhi yonomola 0612992222.

Ombaanga yoFNB ohayi gandja omayakulo ga yooloka kaayakulwa yawo. Otayi kunkilile oshigwana kutya ino gandja nande onomola yoye ndjoka holongitha yopaumwene okupitila mongodhi.

Bank Windhoek ohayi gandja iimaliwa mbyono ano aantu haya sindana oku pitila momambo ngoka ya tota nombaanga ndjoka ngono haga ithanwa ogo kupungula.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho aantu yomiilongo ohaya kambadhala opo yi ikongele iilonga yoya vule okukala taya pewa oondjambi dhawo kehethimbo nenge pehulilo lyoshilonga shawo ohaya pewa shikwatelela kesiku, koshiwike nenge komwedhi.

Ombaanga yFnb oyo yimwe ndjoka hayi gandja omayakulo kaayakulwa yawo oyili tayi kunkilile oshigwana kutya nashi kale shi li uupathi ngele tashiya piinima yokukengelelwa nuuna waadha wa kengelelwa shi lopota mbala kongodhi yo 061306081.

Ombaanga yo Nedbank otayi ku tseyithile kutya longitha okakalata koye moku landa iinima moositola opo wu mone ompito yoku sindana oondola dha Namibia omayovi geli gatano koomuma. Ethigathano ndono olyili ko mu Juli sigo Okotomba omvula yomayovi nomilongo mbali nantano.

Ombaanga yo Fnb oyili hayi gandja omayakulo ogendji ga yoolokathana. Nuuna wi iyadha wa pumbwa omayakulo nenge wa pumbwa ekwatho kombaanga ndjika kwatathana nayo kongodhi yo nola ,hamano, yimwe omilongo ndatu, omilongo hamano, ohetatu noyimwe.

Momahala gomangeshefelo ohamu kala , ta mu monika nawa noonkondo. Ohamu kala mu na iinima iiwanawa mbyoka tayi landithwa. Ohamu kala wo mu na aayakuli , mbono haya yakula aantu mboka taya landa iinima yawo.

Opuna aantu mboka haya kala ye na uunongo mboka ya valwa nawo, nenge ye wu ilongela kiiputudhilo yopombanda yi ili noyi ili. Ohaya kala ye na ontseyo yokuhonga nenge yokupangela uusikopa mbono hawu vulu okumboolelwa mekuma nenge wa pangelwa wa kwatathana nekuma.

Ombaanga yopamuthika oyishi oku konga aayakulwa yawo nomikalo dhi ili nodhi ili. Uuna yamono kutya moondoolopa yontumba kamuna nana aantu yehangano ndyoka, ohaya kambadhala opo yakuthe ootenda dhawo dhono taye kedhi dhika mondoolopa moka, opo yakahwahwameke aantu mboka okuya kehangano lyo tuu ndika.

Aalongi yomoombaanga ngele taya yalula iimaliwa tango ohaye yi yalula koonyala ano taya endulula mo noonyala yo taye yi tula wo mokashina moka oko hakeya pe omwaalu gothaathaa kutya omwaalu ngono ya mono koonyala ogo tuu ngwiya tagu monika kokashina omanga inaaye yi fala moompungulilo.

Ombaanga ya Bank Windhoek oya taambako aantu ayehe, mboka yena ohokwe noku landula nenge nokulongitha ehangano olyo tuu ndika. Kuuyelele owundji, wagwedhwapo kwatathana nayo kongodhi yo 0612990500. Oompango nomalandulathano opo dhili.

Oweshitseya tuu kutya otovulu oku ninga gumwe gomaayakulwa gombaanga yo FNB ,mbono haya kala taya longitha uukalata wawo lwiikando omulonga nantano koshali muule womwedhi aguhe. Talelapo ombaanga yawo nena ,oompango nomaludhi opo dhili.

Omasiku shogali 7 gaMei 2024 ehangano lyombaanga yaVenduka okwali lyagandja oondola dhaNamibia omayovi omathele geli gaali kehangano ndyoka lyuudhano wokolupadhi ano womoshikandjohogololo shaVenduka.

Oweshi tseya tuu kutya ombaanga yo FNB otayi vulu oku kukwathela opo wu tamake ongeshefa yoye ndele toyi tameke nawa. Kuuyelele owundji wagwedhwa po kwatathana nayo konomola 061 2998883. Oompango nomalandulathano opo dhili, shininga nena.

Uuna walanda ombete ompeempeka ohoyi tula mondunda yoye etoyi yala nawa ombete ohayikala yina etalashe. Opo kombete wulaleko owuna okulandela ko iikumbatha yokwiisikila nokuyala ngweye totulako iikusiga hoka toka watula omutse ngoye ngele walala.

Moositola kehe ohamu kala muna aayakuli mbono oyo haya yakula aantu mboka taya landa. Ohamu kala muna omashina ngono ogo hageya kwathele opo ya taambe iimaliwa, yo ya gandje ooshendja dhaantu dhili mondjila.

Opuna aantu mboka oonkulungu, ano haya vulu oku etapo oshinima tashi vulu oku longithwa, taya longitha uunongo mboka yena, yewu ilongela okuza kiiputudhilo yopombanda nenge ya shitwa nawo, ngaashi oku pangela iitaafula miipilangi nenge miitenda.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa nee ayihe mbyono kayina oondando dhi thike pamwe. Opuna iilongo yimwe yina iimaliwa yawo yina oondando nenge tutye ongushu yili pombanda yi vule yiilongo iikwawo. Ashike iimaliwa ayihe mbyono nonando kayina ongushu yi thike pamwe ohayi longithwa ashike iilonga thike pamwe.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho mbyoka hashilongitha okulanda nenge oku konga iipumbiwa yili noyili, iimaliwa ayihe mbyono ohayi vulu okulongithwa, kakele ne una ngele otoyi koshilongo shimwe tozi koshilongo shoye owuna oku lundulula iimaliwa yoye miimaliwa yoshilongo shoka toyi oshoka ito vulu oku kalongitha iimaliwa yoshilongo sheni koshilongo shaantu.

Opuna oositola ndhono hadhi landitha ashike oohema dhoomeme. Oohema ndhono ohadhi kala dha hondjwa nomashina ga nduluka iilongela okuhondja iinima mbyoka, ohayedhi hondjo etayedhi landitha.

Ombaanga ya standard bank ohayi gandja omayakulo kaayakulwa yawo ohapu kala nee puna aaniilonga mbo oyo haya kala yena oombaapila taya nyola shoka nenge taya gandja omayakulo ngoka ga pumbiwa kaayakulwa yawo. Ohayi adhikwa nee miitopolwa ayihe moshilongo ngaashi moondoolopa kehe.

Momasiku omilongo mbali nomugoyi gaDesemba omvula omayovi gaali nomilongo mbali nantano, ombanga yaVenduka oyali ya gwitha iishoshela yawo pevi yomukuli. Ano mbyono yali yili poodollar omulongo nayimwe ngaashi oyili pomulongo komutse.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho nohayi longithwa ashike oshinonga shimwe nenge ya faathana. Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iihauto ano iiyenditho, oku futa oosikoka, oku landa omagumbo osho woo iikulya niizalomwa.

Momagumbo gomoondolopa ohamu kala muna oondunda dhoka uunene odho hadhi thikilwa kaantu nenge kaayenda na ohadhi ithanwa oseti. Moseti muka ohamu kala muna oradio yomuzizimba, iipundi yomashofa mbyoka hayi kala iiwanawa osho wo iikusinga hayi kala ya tentekwako, opo omuntu ngele okwa kuutumbako ota egamene nongele ota kotha, ota kotha owala.

Opuna aanongo ntu mbono yena uunongo yewu shitilwa ano yavalwa nawo nenge yewu ilongela okuza kiiputudhilo yopombanda. Ngaashi okuhonga iipilangi mbyono hayi vulu okupangela iipundi, iitaafula, oosikopa nayi lwe.

Moombelewa adhihe ihamu kala naanaa kaamuna omuntu ngoka oye ha yakula aayakulwa, ano ngele oto yi mombelewa yontumba ino kala wuna uumbanda washa oshoka oto adha mo omuntu ngoka oye teku yakula, naashihe wa pumbwa owuna oku pula omapulo goye komuntu ngoka.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho mbyono hashi longitha. Iimaliwa ayihe ohayi longithwa ashike miipumbiwa ya faathana ngaashi okulanda omagumbo ano omalukakwa, oku futa oosikola dhuunona, oku landa iikulya osho woo iizalomwa.

MoNamibia omu na oositola odhindji dha yooloka. Oositola adhihe ndhono dhi li mo ohadhi landitha iipumbiwa ya yooloka mbyoka ya pumbiwa kaantu momagumbo gawo nenge shaampoka ye li. Moositola omo tuu moka ohamu kala mu na omashina, kehe peshina ohapu kala pu na omuyakuli ngoka oye ta yakula aalandi. Aantu ohaya landa iipumbiwa mbyoka, opo ye ke yi longithe komagumbo gawo.

Ehangano lyombaanga yoFirst National Bank okwali lya gandja oondola dhaNamibia omayovi 317 400 kehangano lyuudhano womokambamba.

Momagumbo gomondoolopa unene ohamu adhika mu na omatyofa ano iipundi mbyoka hayi kuutumba unene aayenda. Ohamu adhika wo oosikopa ndhono hadhi kala dhi li momalugo, ano mehala lyokupungulila nosho wo moondunda dhokulala. Oosikopa dhi li mondunda yokulala ohadhi tulwa iizalomwa naandhoka dhi li mehala lyompungulilo ohadhi tulwa oombiga nosho wo iiyaha.

Aantu oyendji ohaya kongo omikalo odhindji dhono taya vulu oku imonena iimaliwa, ngaashi okukonga iilonga ndele omuntu ta kala ta pewa ondjambi ye. Uuna a pewa iimaliwa ye, oheyi manga nee okapandi opo kaayi halakane, yo yi mu kwathele nuupu oku yi yalula.ye a tale kutya ota ke yi longitha ngiini.

Ombaanga yoBank Windhoek otayi kunkilile oshigwana shi kale hashi dhilaadhila tango manga inaashi tameka oku longitha iimaliwa yawo, molwaashoka pamwe otaye keyi longitha papuko.

Namibia oshilongo sha yambekwa. Namibia oku na iimaliwa yomaludhi ogendji. Shiikwatelela kutya oshimaliwa shino oshaliko, muule wethimbo lyomuleli gunipo. Oha yi shendje, oha yi lundululwa nee shiikwatelela kaaleli sho tayeya ko, naambono tayeya ko. Ano omuleli kehe oha kala ena iimaliwa, yi na olwaala lwiili.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho, ashike ongushu yiimaliwa mbyono oya yooloka. Uuna wa hala oku longitha oshimaliwa to yi koshilongo shi ili, owu na oku lundulula iimaliwa yoshilongo shoye molwaashoka ito vulu okuka longitha iimaliwa yoshilongo sheni koshilongo shaantu.

Ngele owa iyadha wa yi mositola yontumba ndjoka hayi landitha iinima yi ili noyi ili, oto adha mo oolaka. Oolaka ndhono ohapu kala nduno pwa pakelwa iinima yomaludhi mpono ha pu kala wo pwa nyolwa oondando kutya iinima otayi kotha ingapi.

Aantu mboka yena ontseyo yoku honga iipundi oshowo iitaafula niipundi okuza miipilangi, ohaya hongo iinima yawo mbyoka nelalakano ye yi landithe po kaantu mboka ye yi hokwa. Ohayi imonene nee iimaliwa moondjato, uuna taya landitha iinima yawo mbyoka ya honga miipilangi.

Moositola kehe dhono hadhi landitha iizalomwa ngaashi oongaku, oohema nayilwe. Ohamu kala muna aayakuli mbono oyo haya kwathele aalandi. Oha kala nee taya pulwa omapulo giili nogiili kutya iinima mbino oyina oigapi nenge pamwe iinima mbino oya pwamo omuna ala mbinoyithike mpano opuwo? Noshotuu.

Owi iyadha wa hala osheenditho, oku landa osheenditho shoye ndele kuna iimaliwa, thika poWesBank nena, wuka ninge eindilo lyomukuli opo wu vule oku landa osheenditho shoye, kuuyelele wa gwedhwa po, ya dhengela kongodhi 0612992437.

Ombaanga yo NedBank otayi tseyithile aayakulwa yawo kutya naya kale ya kotoka, opo kaya kuthwe iimaliwa yawo okuzilila koongodhi dhopeke, nenge kuumbo wawo mboka ya tota.

Moositola ohamu landithwa iinima yomaludhi ga yooloka gi ili nogi ili. Moositola kehe ohamu adhika omuyakuli ngoka oye ha yakula aalandi mboka taya landa, ano oye ha taamba ko iimaliwa yaalandi ye ta gandja iinima yaantu mbyoka aantu ya pumbwa.

Momahala gomalandithilo ngaashi moositola oshowo momatala, ohamu kala muna aayakuli mbono oyo haya yakula aantu mboka taya landa. Ohaya gandja nee iimaliwa yawo kaayakuli yawo mbono, yo aayakulwa taya kuthapo iinima yawo mbyoka ya hokwa.

Ombaanga yoFNB otayi tseyithile oshigwana kutya opuna omikalo dhimwe ndhoka aantu haya vulu oku longitha oku pungula iimaliwa yawo muule woowili omilongo mbali nane. Kuuyelele owundji wa gwedhwa po, kwatathana nayo kongodhi 0612992222.

Aantu mbono haya longo moombaanga, ihaya yalula iimaliwa naana koonyala, ohaya longitha uushina mbono wo wuli hawu longithwa oku yalula iimaliwa. Tango ohaya yalula noonyala, eta yalula nee nokashima opo a kwashilipaleke kutya omwaalu ngono a mona koonyala otagu tsu tuu kumwe naangoka a mona kokashina.

Oshimaliwa osha yooloka shi ikwatelela kiilongo. Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho mbyono yi na ongushu yi vule nenge kaayi thike pamwe niilongo iikwawo. Ashike iimaliwa mbino ayihe ohayi vulu oku longithwa iilonga ya faathana ngaashi oku landa omahala gomalukalwa, oku futa oosikola, uundjugo niipangelo.

Opu na oositola dhimwe ndhoka hadhi landitha oongaku, omapaya oshowo oondjato ano ndhono dha longwa moshipa oha dhi landithwa nee unene kaantu mboka ye na iimaliwa oshoka iha dhi kala dhi na ombiliha.

Ombaanga yaVenduka ohayi gandja omayakulo ogendji kaayakulwa yawo . Uuna wa adha yahala oku kwashilipaleka omayakulo gawo gamwe gi ili ndele aayakulwa yawo oya mono kutya oyo mboka unene hayazi komikunda ,ohaya kutha uutala wawo noondokumende dhawo ndele tayayi momikunda opo ya ka kwashilipaleke omayakulo ngoka omape.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho, ihe iimaliwa mbyono kayina ongushu yithiike pamwe, yo ishewe inayi fathaana molwaala. Uuna wiiyadha wahala oku katalelapo koshilongo shontumba, nena owuna oku lundulula iimaliwa yoye yoshilongo shoye wuyi lundulule miimaliwa yoshilongo hoka toyi.

Ombaanga yaVenduka oyo ombaanga yimwe ndjoka yi na omayakulo omawanawa. Oto vulu oku longitha ongodhi yoye yopeke opo wu tale ashihe shoka tashi ende nenge tashi inyenge kombaanga yoye yoBank Windhoek wa kuutumba ashike pehala lyoye mpoka wuli kokule nenge popepi.

Oweshi tseya nga kutya kostola yo Nictus okuna ekopi lyokolusheno ano ndyoka lyoku yenyeka omeya, lili kombiliha elelela. Indako nena nokakalata koye kombanga yaFNB, etoka kuthako ekopi lyoye manga lili kombiliha, lyali tali adhika N$719, nngashingeyi olili ashike N$599.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho. Aantu ohaya longitha iimaliwa momikalo dha yooloka. Yamwe otaya landa iipumbiwa yawo yomomagumbo, yamwe otaya landa iizalomwa, yamwe otaya futu oosikola niipangelo.

Ombaanga yoFNB otayi ku tseyithile kutya oto vulu okulanda eshina lyoye lyokukutika osho wo okuyoga pevi ndyono li na ashike N$ 1 799, ashike olya li lyi li pooN$ 2000.

Ngele owi iyadha to yi koshilongo shontumba, ndele owu na iimaliwa yoshilongo shoye owu na okulundulula iimawa mbyoka yoshilongo shoye ngoye to pewa mbyoka yoshilongo hoka wu uka, molwashono iilongo ayihe oyi na iimaliwa, ndele kayi na ongushu yi thike pamwe.

Moositola kehe ohamu kala muna omuyakuli ngono oye hayakula aantu mboka taya landa oompumbwe dhawo. Moositola ohamu kala muna iinima iiwanawa yomaludhi tayi monika nawa mbyono hayi kala yalekwa komileko po opwa tulwa wo oondando kutya otayi kosho oohingapi.

Oweshi tseya tuu kutya oto vulu okulongitha okakalata koye kombaanga ya NEDBANK opo wu vule okulanda iikulya nenge shaa shoka wa pumbwa mositola yontumba. Ethigathano ndika otali tameke mu Juuli sigo omuKotoomba 2025 oompango nomalandulathano opo ndhili.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho. Okutya pamwe oyomafo nenge iikukutu. Iimaliwa unene yiilongo ngaashi mbyono yomafo ohayi kala ya thaanekwa aaleli, ano omathano gaaleli haga kala ga thaanekwa kombanda yiimaliwa mbyoka yomafo. Okutya pamwe oyomafo nenge iikukutu. Iimaliwa unene ngaashi mbyono yomafo ohayi kala ya thaanekwa aaleli, ano omathano gaaleli haga kala ga thaanekwa kombanda yiimaliwa mbyoka yomafo. Ohaku kala wo kwa shangwa onomola ndhono tadhi ulike kutya ondando yoshimaliwa shono oshi thike peni.

Moositola odhindji omuna aayakuli mboka haa kwathele aalandi mboka taalanda iinima yawo. Moolaka omuna aakwatheli mboka haa kwathele aalandi naashoka yahala okulanda.

Opu na aantu mboka haya vulu okuhonga iitaafula oshowo iipundi mbyoka hayi kuutumbwa kaantu noosikopa ndhoka hadhi longithwa momagumbo gopandoolopa. Aantu mbano ohaya kala nee ye na ontseyo ndjika yeyi ilongela okuza piiputudhilo yopombanda.

Iimaliwa oyo omutse gomuntu. Oshimaliwa ngele kushina ito vulu naana oku inyenga, oshoka shampoka to inyengele owuna okulongitha oshimaliwa. Okutya pamwe okulanda iikulya, okulanda olukalwa, okufuta iiyenditho mpoka to yi, iipangelo oshowo oosikola noompumbwe dhilwe.

Momagumbo gopamuthika gondoolopa ohamu kala muuwanawa noonkondo, ngele owa iyadha toyi megumbo lyopandoolopa, ndele eto thikile mondunda ndjoka hayi ithanwa ondunda yaayenda, ohamu kala muna iitaafula iiwanawa tayi monika nawa, oshowo orandio yomuzizimba, ndjoka yo yili hayi kala ya talika kaantu uuna ya kuutumba taya kundathana iinima yawo.

Meme Penny Byleveld omukalimo gomo Tsumeb ngoka halongele ehangano lya Nedplan. Ota tseyitha nee kutya oto vulu okukonga omukuli goye ngele oto nyengwa koshimaliwa. Kwatathana naye kongodhi yo 0812587577.

Iimaliwa oyasimana monkalamwenyo yomuntu, uuna omuntu ahala okwiimonena iimaliwa ohakongo iilonga opo akale tapewa ondjambi ye komwedhi, koshiwike nenge mesiku, uuna née apewa ondjambi ye ohayalula iimaliwa ndjoka apewa opo akwashilipaleke kutya omwaalu gwiimaliwa otagu tsu ngaa kumwe naangu ali atulapo nomuhona gwe.

Omatyofa ogo iipundi mbyoka hayi longithwa unene moondunda dhokukuutumba momagumbo gopamuthika gwandoolopa. Omatyofa ngano ohaga kala ga longwa miipilangi hono haku kala kwa hondjelwa omafulafula, ano omatalashe, opo aantu kaya ehame uuna ya kuutumba ko. Uuna omuntu a adha a kuutumba ketyofa hono oha kala u uvite nawa.

Ehangano lyo NedBank ohali gandja omayakulo komahangano ngoka gomaudhano ngaashi okutondoka nuuthanguthangu nagalwe. Ohaya gandja nee ekwatho lyopashimaliwa, ekwatho lyiizalomwa nosho tuu.

Owa pumbwa oshimaliwa shopeke koomuma meendelelo? Thika pombaanga ya Standard bank kehe ethimbo opo wu vule oku pewa omukuli goye togu futu mewufathano.

Aantu mbono yena uunongo okundulukapo iihongomwa yomiipilangi, ohaya pangele iipundi yawo, oshowo iitafula mbyono haya landitha opo ya vule oku imonena iimaliwa. Ya vule okukonga oompumbwe dhawo dhi ili nodhi ili.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu. Opo wu imonene iimaliwa nena owuna oku konga iilonga ndele e to kala to pewa ondjambi yoye mesiku, koshiwike nenge komwedhi, shi ikwatelela kutya omu uvathana ngiini nomuntu ngoka eku pa iilonga.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ashike kayina oondando dhithike pamwe. Ano ngele owi iyadha wa hala okuya koshilongo shimwe nena owuna oku lundulula iimaliwa yoshilongo sheni miimaliwa yoshilongo moka wu uka opo wu vule oku keyi longitha.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yasho, ashike ohayi longithwa pamikalo dha yoolokathana. Iimaliwa yimwe kayi thike pamwe, kayi na ongushu yi thike pamwe. Ashike ngele owu li koshilongo sheni oto vulu owala oku futa oondjo dhoye nenge wu futile uunona woye osikola wafa ashike aantu mboka ye li kiilongo yawo.

Opuna oositola odhindji dha yooloka ndhono hadhi landitha iinima oyindji ya yooloka ngaashi iikulya, iizalomwa , iilongithomwa yopelugo osho wo iitungitho.

Obank Windhoek oya kongapo omukalo ngoka uuna ngele oto longitha ongodhi yoye yopeke ho tuminwa ano etumwalaka unene tuu ngele to longitha ombanga ndjoka okutya nee pamwe oto yi longitha nokapandja kawo hono kopaungomba nenge pamwe oto longitha ongodhi yoye yopeke nenge okakalata koye.

Aantu ohaya longo momapya ndele taya likola mo iilikolomwa yawo oyindji yomaludhi gayooloka ngaashi, iilya, omakunde, oofukwa, iilyawala nayilwe, uuna yeyi likola ohaye yi tula nee mooshoka yimwe taya pungula momagumbo yimwe taya fala komalandithilo opo ya landithe yo yi imonene iimaliwa.

Aantu mboka yashitwa aakuluntu, ohaya vulu oku dhindhilika po iikwaletwa nenge iilongithomwa ngaashi iipundi. Kiipundi hono ohaya tulako nee oma talashe, opo uuna omuntu ta kuutumba kaakale teehama.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu. Ano kehe omuntu okwa pumbwa oshimaliwa. Aantu ohaya longo nee nuudhiginini, opo yi imonene iimaliwa yo ya vule okukandula po ominkundu. Ohaya vulu okulanda iikulya osho wo iizalomwa.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho, yomafo nenge iikukutu. Iimaliwa ayihe mbika ohayi longithwa iilonga ya faathana. Ngaashi, okulanda omagumbo, okufuta oosikola, noshowo okulanda omagumbo, niizalomwa.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yasho. Iimaliwa ayihe mbino inayi ifa shili noondando nenge tu tye ongushu kadhi thike pamwe, ashike iimaliwa ayihe mbyono ohayi longithwa iinima ya faathana ngaashi okulanda iiyendithi, omagumbo ano tu tye omalukalwa, okufuta oosikola dhuunona nokulanda iikulya momagumbo.

Ombaanga yoNedbank ohayi gandja omayakulo gopashimaliwa komahangano gomaudhano ga yooloka ngaashi etanga lyomokambamba. Ohaya kwathelwa nee iizalomwa, osho wo omatanga noshimaliwa.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi ku tseyithile kutya, oto vulu wu lande iinima yuunona woye yokosikola puDecemba. Ano ngele ishewe owa hala wu lande iipumbiwa yoye yomegumbo iipandi niipandi, kwatathana nayo kongodhi yo nola hetatu yimwe omugoyi ntano, ondatu nohamano mbali hamano nombali. Nenge nola hamano yimwe

Ombaanga yaNedbank ohayi gandja omayakulo ano omakwatho kaantu kehe haya kutha ombinga momaudhano ga yooloka. Opu na mbono haya kutha ombinga momaudhano gokumatuka koompadhi, tu na mbono haya kutha ombinga ye li kuutemba, ano mboka ye na uulema osho wo mboka haya dhana uudhano womaludhi ogendji.

Oweshi tseya tuu kutya otovulu okulanda eshina lyoye lyoku yoga iikutu lyookilohalama hetatu ndono kwali lina oondola dha Namibia omayovi ga hetatu omathele ga heyali nomilongo omugoyi nomugoyi ngashingeyi otayi tyawa ashike koondola dha Namibia omathele ga heyali omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho mbyoka hashi longitha. Uuna wahala oku ka talelapo koshilongo shontumba owuna oku lundulula iimaliwa yoshilongo shoye toyi lundulule miimaliwa yoshilongo shoka wa uka .

Oweshi tseya tuu kutya ombaanga ya FNB. Ota yi vulu oku kukwathela omukuli ngono to vulu okulongitha opo wu landele iinamwenyo yoye iikulya, nenge wu lande iinamwenyo yoye yilwe opo yi ku valele, yo yi ninge oyindji shininga nena. Oompango nomalandulathano opo dhili. Talela po oshitayi sho FNB nena.

Momahala gomangeshefelo omo moka hamu kala aantu taya landitha ya yala iinima yawo yomaludhi gi ili nogi ili. Aantu mboka ya hala okulanda iinima ohaya yi nee taya tala taya enda enda yo taya tala kutya otaya landa mo shike uuna ye shi hokwa.

Ombaanga yaBank Windhoek otayi tseyithile aayakulwa yawo kutya naya kale ngaa haya dhilaadhila omanga inaaya tameka oku longitha oshimaliwa, ano mpano oto kunkililwa kutya manga inoo tameka oshimaliwa shoye okushi longitha, dhilaadhila nawa kutya oompumbwe dha shike wuna opo wu longithe oshimaliwa shoye nawa.

Momasiku sho gali 30/06/2025 ombaanga yoNedbank okwali ya gandja oshimaliwa koomuma kehangano lyoForum shono shali poondola dhaNamibia omayovi omayovi omulongo nagatano.

Oweshi tseya tuu kutya oto vulu okulongitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana opo wuvule oku humitha komesho ongeshefa yoye ndjoka wuna? Kuuyelele wagwedhwapo kwatathana nayo kongodhi 0612998877, oompango nomalandulathano opo dhili.

Ombaanga ya FNB otayi tseyithile oshigwana kutya ngele oto longo nuudhiginini otayi vulu oku kunkwathela, momikalo nenge tutye momayakulo ogendji. Kwatathana nayo nena kongodhi 0612998883.

Opuna oositola ndhoka hadhi landitha iinima yokwakola ano ya longwa moshipa ngaashi oondjato dhiikutu, dhopeke noongaku.

Oshilongo shetu oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa ayihe mbino ohayi longithwa ashike okulanda iikulya, okulanda omagumbo, okufuta oosikola dhuunona, iipangelo nosho tuu.